Man yo gudo dok yo gudo man tye madit adada kun yo gudo man tye ma kionyo lam iye woko kun bene kitye ka cato kom tok tok iteng yo gudo man kun teng yo gudo man tye ki odi odi iye.

Man lee dok lee man nyinge bim lee man tye ma obedo abeda i wi yat kun omako jang yat ki cinge acel dok lee matye ka kayo jang yat man akaya ki dogge kun yec kome tye madwong adada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

Man ot dok ot man tye madit adada ot man tye ki mutoka ma kicibo aciba inyime kun ot man tye ki wang dirija madwong adada kun wang dirija man weng kiketo maraya iye.

Man lee dok lee man tye lee tim lee man tye madit adada kun lee man nyinge lyec kun lake acel tye ma otur woko dok lee man yite tye malac adada.

Man eni tye laco mo ma obedo tuk kun winyo man opito tyene aryo odwoko angec winyo man oyaro bome kun tye ka tuk dogwinyo man tye ma lakwo bongo.

Man lutini kwan dok lutini kwan man gitye madwong adada kun bene gin weng tye m aobedo abeda i ot kwan kun bene ngate acel acel tye ki buk ma mege inyime kun lapwony acel tye ka wot ki i kingi.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

Man pii dok pii man tye madwong adada kun bene tye ka mol dok pii man tye ka mol kun kato ki i kin godi dok godi man tye matino tino kun iteng pii man bene tye ki yadi iye

Man gaa, dok gaa man tye ka ngwec kun kato ki ite got kun man kono tye madit adada kun itneg yo pa gaa man tye yadi yadi dok yadi yadi man kala pokgi tye mapatpat kun gaa man macce tye ka lyel

Man poto dok poto man tye madit adada poto man kono tye poto mucele kun laco mo acel tye ma ocung i dye poto man kun tye ma omako baket icinge kun oruko otok i wiye.

Man pii nam dok pii nam man tye mdit adada pii nam man kono tye ki atudu nam man tye ka kwang iye dok atudu kome tye matar col tar col kun en tye ma okayo rec akaya idoge.

Man di lee tim dok lee tim man bene gitye ka cam kun bene kaka man tye madit adada dok tye bar bar kun tye ki yadi manok nok iye dok lee tim man gitye madwong adada.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

Man dano ma gitye ka tuko dok dano man ngat acel tye ma omako odilo icinge kun en tye k angwec kede kun dano man weng gitye ma guruko kala bongo mapadi padi kun bene iteng bargi tye mutoka ma kicibogi aciba.